Omufuregye ogukozirwe omumabaare nigurabwamu amaizi nigaza omukiina ekiina kirimu emishekye erikutwara amaizi aga

Enyamaishwa eyomw'ihamba eine obwoya bwingi ahamubiri gwayo eri omubunyatsi kandi eriyo n'eburya

Omutsigazi ayegwire ekideeya aha mutwe. Omu ngaro ze akwitse mu omuhoro Kandi enjura eriyo negwa.